Abashaija babiri bahingire barikukoresa ente omwe ari aha kugyenda nazibiinga omu maisho zibone kusika akooma akarikugyenda nikahinga kandi obwe arikugyenda nanagamu nana embibo naaba ningira nti nindeeba emiti ndeeba nana ebindi bihingwa ebyakuzire ebibariyo nibahinga .